Ha sohuwani maccayi attumayi wolaytta wogaa maayuwa maayidi ufayttiiddinne allaxxiiddi wolaytta wogaa bonchchiiddi baaliya ufayttiiddi diya asati beettoosona. Hagee ufayssaa qonccissiya yettaa yexxiiddi issippetettan de"oosona.

Ha sohuwani ichchashantta kifiliyaa wolayttato luxiyo tamarettu maxaafaay beetes. Ha maxaafaay etayo giigidoge ereetes. Ha maxaafaape tamaretti daro go'a demmanawu danddayosona. Eta doonan etayo giigidi yidoge tana keehippe ufaysses.

Ha sinttaara beettiyagee zanaqqa sohuwa. ha zanaqqa sohoy keehippe malaaliyanne ufayissiya soho gididi beettes. Hagan asay allaxxes keehippe ufayittesinne zannacces. ha sohuwa biyakko tanakka keehippe ufayises giya qofay tayo de'ees.

Ha sintta baggaara issi gerla'o na'iya banddiraa xoqqu oottada ufayittayidda beettawisu. A ufayttiyooge keehippe lo'ees. Ha macca na'iya hagaadan issi sohuwa baada ufayttiyoogee keehippe lo7idi beettes.

Ha sintta bagaara lo'iyaa kaamiyaa ogee beettes. Ha kaamiyaa ogee giigidoykka dumma dumma liiqo shuchatuppene a miishshatupe giigis. Hageekka immiyoo qofay kaamee issi sohaape hara sohaa eesotidi ba efiyoobaa efaanaayoo daro go'aa immiyoogee erettes.

ha maxaafay usuppuntta kifiliyaa payattettanne bollaa minttetuwaa luxetta luuxiyoo maxaafa. hagaa luxiyaa naati luxxidi banttawu eraa shiishanaw dandayoosona. luuxido eraapekka qaassi deriyaakka banttankaa bantta soo asaakkakeehippe maaddiyaa maxaafa.

Ha sintta baggaara keehippe lo"iya zarphphee beettes. Ikka asa na'ay issi sohuwappe hara sohuwa baanaassi keehippe maaddiya miishsha ikka ollay aafoy de'iyoosa asa na'ay kanttana mala maaddes hagaa oottida asayi keehippe tana malaales.

Ha sohuwani naa7u wodala ganjjetinne goshshanchchayi beettes. goshshanchchay wodala. ganjjetuyyo goshshaaba yootishin beettes. Etikka ayyo odishin erettes. Hagee eti naqaashsha demmiyogeenne naqaashsha goshshanchchayi etayyo immiyoogee tana keehippe ufayisses.

ha sohooy meretta imota gidiyoogee erettees. ikka gongolluwaa gettettees. hageee daro wodiyaappe doommidi daro layttaa qooddida gongollo. ikka tarikke soho gidiyooge tana keehippe malaalees. ayssi gikko daro alaxxiyoo soho gidiyoogee eretiyoo giishasa.

ha sohoy deretettaa taarikke soho gidiyoogee eretiis. duumma dumma doozati baynnaakko asay wannana dii! taan doozata qopiyoode tassi qoppete qopete adhdhena qassi doozata tokkidi dichchidi naagiyooge qassi daro go''a immees.

Ha sinttara beetiyage sohoy garaa heeraa malates. Ikka keehippe maataay darin woykko dozay beetena soho milates. Hagee duussasika keehippe injjetena soho milates. Ikka ha sohoy tana keehippe azanttees.

Ha sohuwani dumma dumma sohuwappe shiiqida asaay; ammano asay de'ees. Ha ammano keettan uttidi asay xoossaa qaala woppu gidi uttidi siyiyoge beetes. Gasttay, naa'ay, cimay ubbay shiiqidi xoossaa qaala hashshu ottiyaba.

Ha sohuwaani wolqqama sangga booray beettes, ha songgay keehippe lo"iyaanne amoyiyaa maanawu upaysiyaa daro sohottuni koyettiya booray ha sohuwani beettes. Ha boorappe modhdhuwaa taakka miyaabba giddiyakko aybba lo"i giyaa garssan taayo amoy diyoo gishshawu keehippe ufayssidi beettes.

hagee ichashshantta kifiliyaa payatettaanne bolaa mintettuwa luxxiyo maxaafaa. ha maxaafay tamaaretuyo giigidaagaa gidishin ha maxafa luxxida tamaaretti payatettaanne bola minttetiyoogaa eroosona. ha ekkido eraappe banttanakka banttasoo asaakka maadoosona.

Ha sohuwani ammano keettayi beettes. Asayi ammano keettaani ba godaassi goyinniiddinne ba godaassi sabbiiddi ayyo diiddinne ayyo yexxiiddi beettoosona. Asayi ba godaara issippe.de7iyooge tana keehippe ufayisses.

Ha sohuwan cora wolaytta asayi shiiqidaage de"es. Shiiqida asaa garssan dumma durssaa duriyanne wogaa wogaa bessiya asati de"oosona. Macca naati duriiddi attuma naati paraa toggidi wolaytta wogaa bessiyogee ha sohuwan qoncce.

Ha sohuwan issi meeddossay beettees. Ha meddoossaykka bayo olla garssan de'iya meddoossa. A sunttaykka quxxarssaa gettettees. Asay daro baxxetiddinne bookkidi kessees. Kessidi asay darobaassi maaddettees. Shukkidi, asay doyssidi aappe daro maaduwa ekkees.

ha sintta bagaara keehippe lo"iyaa doozay beettees. ha doozappe dumma dumma wolaytta xaleti meretoosona. etikka asaa naatuyoo daro go"aa iimmoosona. hegaapekka bayrranne koyro kochchooroy asaa naati xaaletettawu woykko daaro go"aa ekiyoogee erettees.

Hagee ammano keettaa keexxiya asatu shiiquwa ha ammano keettaa keexxiyageeti shuchchaa dumma dummabaa ehiidi keexxiyagaassi immiiddi beettoosona etikka bantta keettaa keexxanaayyo daroppe baaxetiiddi beettoosona.

Ha sohuwan issi guutta attuma na'ay beettees. Ha na'ay wottiyo caammaa xayidi baribaassuwa wottidi beettiis. Ha na'ay qum''iya caammaa xayidi baribaassuwa wottidi beettidoogee tana keehippe azzanttiis. Hagee daro asaakka azzanttana danddayees giyo qofay taayyo dees.

Ha sohuwani wolaytta wogaa maayuwa maayidi yelagay yettaaa yexxiiddi ufayittiiddinne allaxxiiddinne afaafila allaxxissiidi beettes. Asa ubbaykka akka misiliya duuqqiyagee beettes. Hagee keehippe lo"iyaba.

Ha sohuwan gooshanchchati beetosona. Gooshshanchat puutiya tokkiiddi beettiosona. Ha puute immiyo go'ay daro gidiyoga erasi. Ayssi giikko puute dicci gakkidi asaayo daro go'a immiyoge eretees. Haga tokkiya asaa be'ido wode ta garssay mishettis; tanakka ufayssis.

Ha sohoy mereta imota taarike soho gidiyoogee erettes. ikka asaa naatuyoo daro go'aa immiyoogee erettes. Ikka doozzati ha heeran kumido gishshaassi iraa woommiyoogan iraa woommiyoogan daro puulawu gidiyoogan zannaxxidi asay a heeran ufayttidi ekkanawu daro go'aa asaassi immiyoogan...

Haggan issi keetta asay issippe alaxiddi issippe uttidagetti beettosona. Ayiyanne naatti macca naattinne keeri na'yaa beettawussu. Ettikka wolaytta wogga maayuwaa maayiddi allaxiddinne zaanacciddi beettossona, sohoykka keehi lo"iyaa soho.

ha beettiyaagee aleeqo wolaytta wogaa miishshaa gidiyoogee erettees. naa"u yelaga naati issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga; aattanawu keehippe ufayttees.

Ha sohuwan sintta baggara yoo yoo gifaata giyaa xuufoy beettiyo saatiyaan giffatay akeekestees. haga be'iyo saatiyaan keehippe tana malalidabay gifaatay Wolayttan wogaa bonchchiyo laytta laamiyaa gidooge keehippe ufaysses.

ha sohuwani medoosati beetoosona. medoosatikka macca miizzaa gidiyoge eretees. etikka asaa naatuyoo daro go'aa immosona. maatta, oyssaa, pilaa immiyogan go'ees.

Ha misile besiyobay woykko qonccissiyobay salo gufantton sa'a miccetan daro eranchchati deiyoga besees. Gidikone erappe koyroy xoossawu yayiyoga gidiyoge ha misile qonccisses.

ha sohuwaan keehippe lo''iyaa zammana ushshay beettees. A sunttaykka juussiyaa getettees. I keehippe mal''ees. ha ushsha onikka uyyiyaako giya garssan mishshoy diyo gishshaw keehippe ufaytta

Ha sohuwan muuzetinne mushuriya beettawus. Etikka yi bullachchaa gallassaani o allaxissiiddinne zannaccissiiddi beettiyooge keehippe ufaysses. Ayssi giikkoo asaa na"ay wogawu maarawu hagaadan gakkiyooge keehippe ufayissis.

Ha sohoy luxetta keetta gidiyoge eretees. Ha luxetta sohuwan guuta naati luxidi de'iyogeka betees. Luxisiya asttamariyaka betawusu. Luxusiyo saatiyan ha guuta naati biitaa heera bantto so asa banttana maadanwu danddayiyoge qoncce.

Ha sohuwaani issi wodallayi banddiraa tookkidi dere asaayyo polotikaaa woyikko kawotettaa kiitaa aattiiddi de7iyagee beettes. Ikka kiitaa aattiyooge tana keehippe lo7iisinne ufayissis.

Yelaga naati ichashshati heezzu attumma naatuura heezzu maccaa naatuura issi sohuwappe hara sohuwaa alaxxana biidageeti beettoosona. ha naati alaxiyo sohuwan dumma dumma miishshata be'idi dumma dumma era demmanaw danddyoosona. he demmido era ehidi bantta woykko banttaa so asaa meeddanayoo danddayoosona.

ha beettiya gels''oti issi gela''iya yeexxishin hankko gela''otikka issippe duridi banttana qonccissiya wogaa maayidashin etappe guyyeesara qassi etaa yetta looxikisanassi loxxikissiyaa miishsha kaa'iyaa yelagay beetttes.

ha sohuwaan issi keettaa asay beettes. aaway naati na'iyaanne guutta naati beetosona. etikka lo'iyaanne puula mayuwaa maayidi lo'iddi uttiiddi beetoosona. hagee keehippe ufaysiyaabanne lo"iyaaba.

hagee maxaafay koyro kifiliya amaarato doonaa gidiyooge eretees. ikka tana keehippe ufayssis. ayssi ggiikko guuta naatuyo hagee eta doonan giigidi, yiidooge keehippe tana ufayssidi beetiis.

Ha sohuwan maccay attumay mittaa ayfiya tokkiyooge beettees. etikka mitta tokkidi daro muruta demmanaw daafuriyooge eretees. hageeti mitta tokkidi bantta heera de'uwaappe dumma dumma qohiyaappe naganawu daafuriyoge tana keehippe lo'iis.

Ha sohoy daro lo''o gidida soho. i qassi daro irxxa maata maayyidi issi asay utti shemppanassi daro lo''iyaasanne heerassi geeshsha carkkuwaa immiyy soho. ha sohoy Booditte ambba beettiyaa soho. hagee daro lo''onne puulatida soho.

Zamman maayo keettay , maayo keetta bayzzanaw dooyide ashshangulutiyaa maayuwa mayzziidi karen essees. ha eessidooga asay be'idi ha kettan maayyoy de'ees giyooga akeekes. qassikka ha ashshanggulute maayyido maayuwaa banara giigees woykko dees giid akeekanaw danddayees.

Ha malaatay wolaytta liqqa luxetta keetta gidiyoge erettis. Ha malaata bei'do wodiyan tana keehippe ufaayssis. Ayssi giko ha tamarone luxetta keettape daro biita xeegisiya naati kiyidi beettiyoogee erettiyo gishshaassi.

Ha sohuwani keehippe lo'iya dozaynne meretta immota haattaay gogiyiyosay beetes. Ha sohuwwan issi maccaa naa'iya de'iyara betawusu. Akka allaxxaydane zannacayda de'iyoge tana keehippe ufayssis. Ayssi giko tanka ha sohuwan hagaadan allaxiyako giya qofay tawu de'iyogishawu.

Ha sohuwan issi wodalla asi beettes ha wodallayi ba ooso keettaani darovasayi shiiqidaagaayyo kiitaa aattiiddi de7iyoogee beettes. Ha kiitaa asaayyo aattiiddi ba aawatettaa erisses. Hegee tana keehippe malaales.

Ha sohuwan issi goshanchchay beetes. Daro aaho goshshay de'iyoogee ayoo erettes. Ikka ha goshshaani zeretta zeriiddi beettes. Ha zerido zeretta dichchidi gattidi ba naata bayoo gidiyabaa koshiyaabaa ubaa kunttanaayo danddayes.

Hagee zal'e soho gidiyogee erettees, ha sohuwan issi wodalay lambbaa jarkkaaniyan ehiidi giya gidduwan zal'ishin beettees. Asaykka qassi appee yaaranne haaraa dooddidi a tayoo tiga yaagidi darobaa bessishin beettees. Ha zal'anchchaay hagaa zal'idi ba de'uwan kaaletanawu danddayees.

Ha sohuwan wolaytta wogaa miishshati kushe hiilatinne wogaa miishshati beettoosona. Etu garssappekka dumma dumma qommo miishshati beettiyageetuppe cachcha zayyee, xurunbbay, ubbay ha sohuwan dees. xurunbbay eta maaddiyo maaddoy punniidi asaa shiishanawu keehippe asayo go'aa immiyogee erettees.

Azaban cora wolaytta asay beetees. etikka wolaytta maayuwa maayidi wolaytta wogaa miishshata oyqidi wolaytta wogaa katata miidi kaasaa kaa'idi yetaa texiidi beetoosona.

ha sohuwaan giigida wolaytta kattati beettoosona. ha sohuwaan barbbaree santtay hegaanne hegaa milatiyaa ooyttay buddeenay beettoosona. ha kattata xeeliyoo saatiyan asa na'ay keehippe saassotanawu danddayees.

Ha sohuwan issi motoree eqqidage beetees. Ha motoree asa naatuyo daro go'a immees. Ikka zammana kaametu garssan qoodetes. Ikka issi asa woykko naa'u asa issisape harassa efiyoge erettidaba. Hegee tanakka keehipe ufayssiyoge qoncce.

Hagee wolaytta wogaa keettaa ha keettay daro wode wolaytta asay daro wode ha keettaa keexxiis. Ha keettay wolaytta oonatetta keehippe qonccissees. Qassi sintta baggaara barccumati be'toosona. Ha barccumati giiggidoykka galbbaappe giigidaageti beettoosona. Ha xaafuwan aqqidi ha misilee wolaytta oonatetta qonccissees.

Ha sohuwan beetiya cora asati de"oosona. Ha asatikka oottiddi diyo oosoy daro doozata tokkiyogaan beettoosona. Eti tokkiyo doozay wontto dicci gakkidi eta daro maaduwa maaddiyogee erettees. Ha doozay biittaa naagiyogaan carkkuwa lo"uwa etayo immiyogan erettees.

Ha sohuwan issi maccaasiya ba na"iyo tookkidaara beettawusu. Akka wolaytta maayuwa maayada wolaytta gidiyooga bana qonccissawusu. Hagee wolaytta eeshshaappe issuwa hagee keehippe lo"idi beettes taayyo.

Ha sohuwani yelaganne attuma woykko macca gidiya naa"ati bazzokko woykko doozayi kumidosaakko biidi ufayttiiddinne banttana koshshidabaa oottiiddi beettoosona. Ha asati allaxxiiddinne ha sohuwan ufayttiiddi de"iyogee tana keehippe lo"es.

ha sohuwani giyani bayzziyo maayoy beetees. dumma dumma maayuwa qommoy beetishin dumma dumma maayuwappe dumma dumma gatiya demanawu dandayees. ikka kaysotennan wuuqenna hagaa zal'e ootidi ekkido gishawu lo'ees.

Ha sintta baggaara mereta taarikke sohoy beettees. Ha taarikke sohoy keehippe lo'iyanne puulatidaaga gedees, ikka asa na'ayo daro go'aa imees asay biidi uffaytanaw, allaxxanawu, zanaccanawu keehippe lo'iyo gishshawu tana ufayssees.

Ha sohuwwani soroynne samppaynne wolaytta buqurati beetees. hagee wolaytta wogaa miishshaappe issuwa. haga nu aawati be'idi kantidosona. shin hagee de'iyaaba gidiyaakko tana keehi ufaysseess.

Ha sohoy meretta immota gidiyoge beetees. Meretta immotya ba gidon ha sohuwan dozane shaafata oyqqidoge erettees. Hageeti immiyo go'ay qassi dozati heeraa naagiyogan haattay daro go'a asaasi immiyogan ha sohuwan beetees.

Ha sohuwan medoossayi beettes. He medoossaa sunttaykka deeshshaa geetettes. Ha deeshshayi asaa naatussi daro go"aa immiyogee erettes. Hegaappekka koyroyi asaa na"ayi shukkidi ashuwa maanawu maaddes. Zaaridi qassi bayzzidi miishshaa demmanawukka maaddes.

Ha sohuwan cora asati. markkabiyan gelidi issi sohuwappe hara sohuwa biyageeti beettoosona. Etikka markkabiya giddon zannaxxiiddinne allaxxiiddi de"iyageeti keehippe ufayttiiddi beettoosona. Hageekka mereta imotaa heeraa qonccisses.

Ha sintta baggaara beetiyage dumma dumma zal'e miishshati beetosona. Ha beetiyo sohuwan sintta baggaara beetiyage maxiniyaa geetetees. Maxinee asaa naatuyo daro go'aa immiyogan eretees; hegeeka dumma dumma kattatun maxiniyaa yegetees; yeegidi asay mal'uwaashaakidi eranawu danddayees.

Ha sohuwan issi na'iyo be'ettes. Akka huuphiya zammaana doosaa woykko dadettaa dadisidaara beettawus. Ha zammaana huuphiya dooqettay keehippe malaaliyanne lo"iya puulattidaagaa gides.

ha soohuwaan beetiyaa asi xacce geettettees. xaacce giyoogee seeraa naagisiyaagaa giyoogaa. ikka dere asaa shiishidi ba xaaccetetaaba woykko seeraa naagisiyoo ogiyaa dere asaayoo odishiininne tamarisishin eta go'aa hegaa go"aabaa odishshin erettees.

Ha sohuwan daro dere asay denddidaagee beettees. Etikka bantta maataa naagissanawu kawotettaassi waassiyogee erettees. Eta maatay simmana gakkanawu ha asa ubbay waassees. Waassidi bantta maataa bonchchissiyogee ha sohuwan qonccees.

Ha sohuwan naa"u mereta imotayi beettes. Ha mereta imotaappe qommo baggaara beettiya mereta imotay XOOSSA mereta imota gides. Ikka qassi he heeraa asaassinne daro zannaqa soho gididi erettes. Xade baggaara beettiya mereta imotayi qassi asa kushiyan merttida mereta imota qassikka he sowaassi daro puulanne daro zannaqa soho gididi erettes.

Ha sintta baggaara de'iya malatay beettees. Ha malatay aattiyo kiitay wolayitta mittaa timirtte keettaa kiitaa aattes. Ha malaataa oonne be'ido wodiyan hagee wolayitta moottan de'iya timirtte keettaa kiitaa giidi eranawu go'iyo gishshawu keehippe lo'ees.

Ha malaatay wolaytta dalgga manttiya malaata gidishin ikka qassi daro go'a asa naatuyo immees. He biittay woykko he dalgga mantte ha malaata go'etiyoga asa naati eranamala eta keehippe maadees.

Hagan issi yelaga na'aay beetees. Ha yelaga na'aay issi sohuwappe hara sohuwaa allaxanawu woykko zannaccanawu bidoge eretees. Ikka toophiya banddira banan xaaxidi i toophe gidiyoga ba oonatetta qonccissidi ha sohuwan beetees.

Ha sohuwan issi yelagayi uttidaage beettes. Ayyokka oosoyi dumma dumma ogiyan huuphiya qanxxiyooge ayyo ooso gidiyoge ha qommo baggaara beettiya misiliyan nuuyyo beettes. Ikka baayyo ooso oottidi aqidoyi huuphiya qanxxiyogaana.

Ha sohuwan cora goshshanchati beetoosona. ha goshanchchatikka kushettidai oottiyogee eretees. shalkkiya zaabiya koxxiyanne xikkiya shiishidi issippe ootiyogan eretoosona. hashettidi oottiyoge issipetettan ootiyogaappe issuwa.

Ha sintta baggaara maxxaafa keettay beettees. Ha maxxaafa daro eraa tookkidi de'ees. Maxxaafay ingilizatto wolayittatto doonan giigidaagee ha sohuwan de'ees. Hagee keehippe malaaliyaba. Maxxaafa keettan daro eraa demmanawu danddayettees.

Ha sohuwaan meretta imottay beettes, meretta imottay dumma dummay beettes, beettikokka daro puulatti beettiyagge dooza, doozay daro puulla oyqqiddi meretta imotta garssan dees, ikka asa naattuyokka merettawukka ubbawu daro go"a immiyogge qoncce.

Hage oge daro puulaane daro lo'iya ogee. Ikka gigidoy dumma dumma shuchchappene shuchcha miisshatuppe gigiis; ikka qassi kaame dumma dumma tiranspportte miishshati esotidi ba biyosa gakanamala maaduwa immiyogan eretees.

Hanna mishiriya tookkidoogee eettiyo mittaa gidishin akka daro sohuwa hemettada ha mittaa maxada woyikko shiishshada tookkada ekkada ba soo simmishin beettees. Ha mittay qassi a bayizzada woyikko eettada qumaa kattada maanawu o daro maado iyyo immees.

Ha sohuwan isiporttiya woykko payyatettaa oosuwa oottiyageeti woykko luxiyageeti beettoosona. Hagaa luxissiya gadaaway sinttaan isiporttiya oottiya yelagata luxissiddinne eta payyatettaa oosuwaa oottiiddi beettees. Etikka qa anaara issippe oottiyageeti beettoosona.

Ha sohuwan wolaytta wogaa keettaynne wolaytta asati de'oosona. Etikka beni wolaytta kaassaa kaa'iiddinne zannacciiddinne allaxxiiddi hagan bantta keettaa sinttan uttidi allaxxiiddi beettoosona.

Ha sohuwan issi macca na'iya ba huuphiya giigissidaara beettawus. Ha huuphiya giigissiyogee O keehippe go"es. A ba miiretuura woykko ba laggetuura eqqiyo saatiyan O ha huuphee keehippe puulayeesinne O keehippe loyttees. Hegaappe denddidaagana A keehippe zannaccanawunne allaxxanawu danddayawusu.

Ha sohuwan mereta heeray beettes. Ha mereta heeray keehippe lo"iya heera. Hagee sinttappe wolayitta woykko Toophphiyaassi taarike soho gididi digin qonccana diyogee erettees. Hegaa gishshawu taani ha sohuwaa xeellido wode keehippe malaalettas.

Ha sohuwan Ammanuwa aawati issippe shiiqidi hassayiyooge beettees. Etikka Orttodokisse qeeseta getettosona. Hageeti huuphiyaan wottidooge eti Orttodookise aawa ammanuwa aawata gidiyoogaa eta qonccisses. Hageeta be'ada asay ooninne hageeti orttodokissiya amanuwa aawata gidiyooga ha eti wottido qophe yootees.

Ha sohuwan heezzu xaace woykko seera naagissiyaageti beetoosona. Etikka seera naagissiyaageeti asayyo seeraba loyttidi woykko xaaceba loyttidi odidenne tamarisside beettoosona. hage seeray naagettiyo tana upayssees.

Ha sohuwan goshshanchchay beettees. Goshshanchchay goshsha gadiyan zerettaa zeriidi de'iyagee beettees. Hagee keehippe daafurssiyanne wolqqaa wurssiya ooso. Ikka asa na'ay ba de'uwa kanttissanawu woyikko suganawu daafuriyo ooso gidiyogee keehippe daafurssiya ooso.

Ha sohuwan geela"o wolaytta macca naati wolaytta wogaa maayuwa maayidi baalaa gifaataa bonchchiyo gallassaani ufayttiiddi diyageeti beettoosona. Eti ufayttiyo saatiyan hara biittaappe woykko hara heeraappe eta xeelliya asay yiikko eti wolaytta asa gidiyogaa qobccisses.

ha sohuwani wodallay huuphiya qanxxissishin beetees. wodallay huuphiya zamaana ogiyan qanxxissiyaagee beetees, banakka loyttiyaagee eretees, daro asan nashettana giidi giigissiyagee beetees, tankka hagaa xeelliyode tana keehippe ufayssees.

Ha sohoy zal''e soho gidiyooge beettees. Ha sohuwan dumma dumma kattaa ayfetinne atakiltteti beettoosona. Hegetuppekka sintta baggaara beettiyaage zammana santta gidiyooge erettees. Ha santta asay daroppe maanaw ufayttessine asassi keehippe injjettiyooge erettees. Ha bayzziya maccassiyakka ha santtaa kiluwan wottada bayzzawusu.

Ha sohuwan beettiyagee wolaytta kattaappe issuwa. Ikka boynaa geetettes. Boynayi asaa naatuyyo daro go"aa immiyogan erettes. Kattatettaeu asayi kattidi qumattuwa mes. Qassi Hara go"aykka bayzzidi miishshaa ekkanawu maaddes.

Ha sohuwan beettiyaagee urqa miishay beettes. Ikka xaaroy, kuyixaariy beettes. Hagaa oottiyaageeti keehippe daapuridi hagaa loyittoosona. Etikka tana malaaliisona. Ayissi giikko hagaa loyittidikka bantta de"uwa sugoosona. Bantta naata dichchoosona.

Ha sohuwan issi keettaa asay beettees. Etikka puula mayuwa mayidi ufayittiiddinne zannacciiddi diyogee beettees. Hagee issippetettan qonccisses. Issippetettan asaa naatuyyoo dichchawu malaata. Hagee tana keehippe ufayissees.

Ha sohuwan oyddu naati beettoosona. Etikka issi sohuwappe hara sohuwa biidi mereta imotan daro lo'iya haattay xoqqaappe ziqqawu goggiyagee beettees. Ikka daro allaxissiya soho gidiyogee erettees. Hagaa mala allaxxiyo sohoy keehippe lo'ees.

Ha misiliyan issi asi beettees ha asikka puutiya woykko dooza tokkiidi bettees. Ha doozay gakkidi asa nayo daro go'aa immiyogan erettees. Immiyo go'aykka biittaa naagiyogaan asa naatuyo carkkuwa geeshsha carkkuwa immiyogan erettees.

ha sintta bagaara kaammiyappe miye bagaara boo'ee beetees, ha boo'ee katamaa heeran diya astuyo daro go'aa immees, hagan daro mooretidaabanne haatay shokki efaanawu ha boo'ee maadees, hagee keehippe malaalissiya ooso.

Ha sohuwan keehippe lo'iyanne phooliya tukkee keettayinne katta keettay beettees. Hagee kattaa giigissidi uyiyoogaa giigissidi asaa na'aa miishshay diyogaa haaya maanawu uyanawu yaagidi shoobbiyoogee erettes. Hagee giigissidi de'iyoogee tana keehippe ufayissees.

Ha sohuwan daro wodalati kawo ooso keettaa asati issippe uttidi zoorettiidfi, tobettiiddi de'iyooge erettees. Hagan gadaaway kaallettidi beettees. Hankko qassi yaratikka issippe anaara zorettoosona. Hagee keehippe malaalees.

Ha sohuwan heezzu wodalati beettoosona. Ha wodalatuppekka naa"u maccatinne issi attumay beettees. Etikka zanacciyonne alaaxxiyo sohuwan de'oosona. Etikka issi wodallay banddiraa Toophphiyaagaa xoqqu oottidi ba zannacciyo sohuwaan ufayttidi beettees.

Ha sohuwaan issi wodallay beettees. issi sohuwappe hara sohuwa zanaccanawu woykko allaxxanawu biidaage Toophiyaa banddira ba bollan wottidi allaxxidenne miiccide beettees. Hege lo''iyaaba.

Ha sohuwan beettiyaagee alleequwa. Ha alleequwa maccay attumay ba qooriyan wottidi alleqanawu go"ettees. Ikka qassi daro waagan shammanawu daro waaga kessidi asay shammiyogan erettida miishsha.

Ha sohuwan ichchashu geela'o naati beettoosona. Etikka ichchashayikka wolayitta wogaa maayuwa maayidi issoy issuwaara allaxxiiddinne zannaxiiddi beettoosona. Etikka qassi silkkiyan banttana duuqqiiddinne naqaashaa ekkiiddi ufayittiiddi de'oosona.

Ha sohuwan biittaa goyiyyaa kaame beettees. Ha kaame biittaa goyddi beettido gishshaw tana keehippe upayssiis. Ayssi giiko goshshanchchay goshshan keehippe daro wolqqa gussiyooge erettes. Ha''i zammana kaamee biittaa goyyidi beettido gishshaw hage tana keehippe upayssis.

Hagee misilee korinttiya poo'uwan oottiya miishshati hason bayzettiyogaa malaatees. Ha hagee hegaa malaatiyo gishshaassi ay asinine ha Soo gakkiyo wodiyan ha misiliya xeelliyo wodiyan hason korinttiyappe woykko Korinttiya poo'uwan oottiya miishshati hason bayzettiyogaa akeekanaayyo ha misilee maaddees.

Ha sohuwaan oyddu asati bettoosona. Issi sohuwappe hara sohuwa baanaayyo zarphphiyaa bollara hemettidi bettoosona. Etikka allxxanawu issi sohuwappe hara sohuwaa boossona. Ha zarphphe qassi etayo immiyo go"ay dumma dumma aafoy, hayttay gidduwan beettiyaaga eti hega gakkena mala bollara, xaalida a bollara baana mala etayo faro go"a immees.

ha sintta baggaara beettiya sohuwan tukke keettaynne katta keettay beettes. ha tukke keettaynne kattay kaamiya ogiyaan de'iyo gishshaw kaamiyappenne dumma dumma ogeppe simmiyaa asay wol''idi ha sohuwakko simmidi bantta kushiyaappe ekkidi tukkiyanne katta miidi maaddetanaw danddayees.

ha sohuwan issi wodalla na'ay beettees. ikka qassi ha eqqido sohuwan wolaytta wogaa mayuwa bullukkuwa ba bollan wottidi haa xeelliiddi beettees. a yaati xeellida asay akeekana danddayiyoogee i wolaytta asa gidiyogee akeekanaassi woyikko eranawu danddayees.

Shaafa haattay darotoo bazzottiya heeran beettees. Gidikkonne i daro go"aa immiyo gishshawu i diyosaa gakkidi bawu diya miizzata woykko medoossaa shiishshidi he haattaappe ushshees yaatidi so oosuwakka go"ettanaayo he haattaappe ekkidi ba soo ehiidi go"ettees.

Ha sohuwan beettiyaage gossiyaa woykko bulliyaa gidiyoige erettees. Etikka qassi doozappe beettiyooge erettees. Eta go"aykka qassi beni wode ciiridi giigissidi maata woykko hara miishshata haatta tigidi eta go"a demmees. Etikka qassi beni wode daro go"a immiyoogan erettooosona.

Hagan heezzu issi keettaa asay beettes. Ha beettiya asatu garssan keettaaway, keettaayyiyanne guutta na'iya beettawus. Hegeettikka wolaytta wogaa maayuwa maayidi issippe haa xeellidi de"oosona. Etikka bantta oonatetta bessiyooge wolaytta wogaa maayuwa maayidoogaana.

Ha sohuwan issi sohuwappe hara sohuwaa allaxxanawu biiddi de'iya maccay attumay dere asay beettees. Alaaxxiyo sohoy keehippe lo'iyanne ufayissiya soho. Hegeekka keehippe lo'ees. Allaxxiyo sohoy ufayissiyogee.

Hagee misilliyan beettiyaagee timaatimmiya geetettees, ha timaatimme mitaa ayfe gidiyoogee qoncce, ikka qassi dumma dumma go'aa immiyoogee qoncce, ikka qassi dumma dumma go'aa immees, he go'aappekka koyronne bayrabay asaa naatussi payatettaa immees, bayzzidikka mishshaa ekkanawu daro go'aa immees.

Ha sohuwan oyddu gela''o naati beettoosona. Etikka allaxxiyo sohuwa biidi allaxxidinne dumma dumma misiliyan banttana denttidi beettoosona. he denttiyooge eti naqashsha banttawu oyqqanawu keehippe maaddees.